Kune zvikora zveana adoko achiri kungobve pamukaka. Vana ngavatorwe vaendeswe muzvikoro vanofunde kushandisa maoko awo, kushandise makumbo nekushandise ndxondo zvishoma nezvishoma. Izvi zvinoite kuti mwana asakure asiri zaza .

Pazveshe zvakakosha asi zvikurutu chakanyanyokosha chikora chevana vadoko vachiri pashi pashi anoumba ramangwana rakanaka kana akaenda kuchikora vakasiyana nemuntu anosara eitara maraini eshe asina chanoziya.

Ndumure dzeshe dzine makore matatu zvichikwiraadzichafaniri kugara mumamizi dzeichiti zwayazwaya imomo dzinofanire kuende kuchikora dzotange kutaticha zvinonesa zveshe zveupenyu zvingadai zveida kuti maoko avo ange akone kubata nemiromo yavo ikone kuemba yeishama zvakanaka.

Ana mai vanofundisa vana vadoko vanofana kunge vane nekuti vana mudoko umweni vanoita tsvina aripona apapo azvizonaki kuti muntu umusiye akadaro unonga wobvisa Wona mawandiro anenge akaita vana vamweni vanenge vari makumi matatu vakawanda.

Zvikora zvepashi apo zvinoite kuti muntu akure ane ndxondo dzake dzakanaka, mutezo yake yakanaka nekuti chero mabhora anaya vanopundura. Chero kuemba vanoemba nekutamba maningi zvekubuda ziya kutike-ekee-ke-zvo.

Zvikora zveana adodori zvinofana kubeurwa mumamisha. Mwana afanirwi kuhamba mumango wakakura maningi kubva paanogara kuenda kuchikora. Zvikurusei zvitoko toko izvi ,zvinokone kusangana nemovha mumugwagwa ,zvototsikwa. Zvototadze kurarama hipenyu hwakareba.

Muzvikora mwona umwomwo, mabhuku ekuerenga anofanira kunge akawanda, kuwanda zvemene zvekuti mwana umwe ngaumwe une bhuku rake. Kana kusina vakuru vezvikora vanofanira kootsvaka vantu vanodetsera vanopa mabhuku mahala.

Adoko ngazvibheurwe mumakanyi, ngazviakwe kana nyika isina mare vabereki ngavadetserane vaforome zvidhina. Vaforome zvidhina voaka vozodetserwa ngenyika, ngendaa yekuti vana vakafunde vakawanda nyika yedu inobudirira.

Tiri kuti vana veshe ngatxubwe vaende kuzvikora ngekuti mwana akasaenda kuchikora unozopedzisira amuntu usina kuhlamburuka. Ngendaa yekuti umweni unoita mupengo kana mbavha kana kumwe zvinodhaka nguva ngenguva. Izvi zvinodetsera kuti kana muntu aende kuchikora.

Zvikora zvinosisa kuiswe ruzhova kuitire kuti vana vasangobuda vaenda kweshe kwavanoenda. Ngekuti ndakaona amweni ana einzerereka mumapato umweni unokona kutsikwa ngemovha. Ndakaona amweni eitenderera muzvitoro unokona kuto rasikirwa ngeupenyu asangana nezvidhakwa.

Zvikora zvakabeurwa kudai , zvinosise kuti vana vadoko vaende kofunda, ngekuti vana vakasafunda vanozopedzisira vaamambavha, vamweni vanenge vaamakororo, vamweni vaamahure mumakanyi mwona umwomwo. Asi vana vakakokorodzwa vachiri vadoko kuti vajairire kuda kufunda zvinonaka.

Zvikora zvepashi pashi, vana vadoodori vanosise kuti vaende kuzvikora. Ngendaya yokuti vana avavo vakasaende kuzvikora hapana chinobuda chakanaka. Mwana unosisa kuti afunde kuitira kuti akure neramangwani rakajeka vamweni vamuyemure kana azokura.

Muzvikora zveana adodori kunofana kunge kune mabhuku akawanda ekuerenga ngendaa yekuti vakashaya pekuerenga vana ava avazokoni kuerenga chandakaona chiri kukoreresa vana vakura mazuwaano inyaya yekuti aana kufundira kunyasoerenga ari mwana mudodori.

Zvikoro zveana adoko zvinosise kubeurwa zvakawanda ngekuti ana ari kubarwa akawanda mumakanyi mwona umwu. Amweni anotadza hawo kuenda kuzvikora ngendaa yekuti avana mare. Asi kudai zvaibvira zvikora zvepashi izvi hurumende yaisisa kuti zvifundwe mahala.

Zvikora zveshe zvepashi vana vanosisa kuti vaende Azvitwnderwi kuti ugare nemwana pamuzi asina kuenda kuchikora ngenda yekuti ukagara naye ndiye muntu uchazokubira kana kukapa kana uchinge wakura zviyani ngenda yekuti mwana asizi kufunda akasiyana nemwana afunda.

Iya vanoti kwayi kusaziya kwakandofana nekufa, eya kufundisana kwemumakanyi akuna kushata asi kwakatisiyaneyi nekufundisana kunoitwe kuchikora mwana ngaaende kuchikora aatatiche ngekuti vantu ava vanotoshandeyo kuzvikora vanotopuwe mabasa vanotopuwe mare.

...sise kuende kuchikora agume kuchikora vanosise kufunda. Vamweni vantu vanofana kujairire kufunda zviro zvinonesa kuti kana vazosaneseka nezviro muupenyu, vakone kubatsirana uye vakone ku...

Vana vadoodori vari muzvikora vanofana kuningirwa maningi, vanofana kuteererwa nekuti vana vakadaro avavo vamweni havadi chikora, vanokone kusenerera votodzokere kanyi. Izvi zvinoite kuti mwana tifunge kuti wafunda kana kuti haana. Vamweni vanotsikwa ngemovha munzira nekuti vanenge vari vega vakatonetseka mupfu...

Kuchikora chepashi ngakufundiswe zveshe zvinodikanwa, kutanga mukufundise vana zvemitombo, nekudziirirwa kwezvirwere, kutsvake mabasa akasiyana-siyana, ekushandise simbi, neakafanana neekurime mumunda. Mabasa ese ngaatatichwe.

Zvikora mwona umwomwo mweshe munogara anhu ,vantu vanofanire kunge vane pekugara pakanaka ngekuti ndakaona pane chimweni chikora chandakamboguma ana adodori akagare pashi paizonyora vainyore zviro zvisingaerekeki zvisikaoneki kuti zvakmbokombenyi inyaya yekuti pakanga pasina pekugara nepekunyorera.

Nyika ibudirire inofana kunge ine antu akataticha mabhuku akafunda vakaramba vakawanda Saka zvazvinoda munharaunda vana ngavakure kusuwa veita mazeze muma mbatso vanosisa vaende kuchikora veshe kusasara mune muntu anenge eida kuba.

We akazwa arizi kunaka mwana nga ende ku chikora a taticha ngekuti mwana aka taticha uno kure aka ngwara uye mwana uno fana ku fundire ku nyora kana mwana eyi kone kunyora uno kone hee ku erenga zvino ita kuti va detsere ana mai ku erenga neku nyora panode kunyorwa.

Zvikora zveshe zvakakosha, asi chikora chakanyanya kukosha chikora, chevantu vepadera. Vantu vona ava vanofanire kufundira mabasa akakosha emuupengu. Mwana afaniri kuti apedza chikora ozotame zvekuita muntaraunda, ngafundire kuveza, ngafundire kuvaka nezvimweni zvakawanda.

Chinonakire kuti munhu aende kuchikora ndechekuti paanozo gu.ira kuchikora unozo svike pakuzo funda basa rinomuchengeta muupenyu amweni mabasa anofundirwa kuzvikora zvepadera zve ndombi nemadhodha ndeekuti muntu uno kwanisa kudziraramira usina kana kumbokumbire umweni muntu mare.

Kufunda kweva vakomana nevasikana vachizevezera Vana avavo vanenge vachibatsirana akuna munhu anenge achida kuita mazvake mazvake chirwerango chakanaka nekut Kuwanda kwakanaka museve wakazopotera nepamuzukuru Izvo zviro zvino batidakadza maningi tichizviona.

Zvikora zvkakosha asi chakanyanya kukosha ndechekuti mwana ngaaende kuchikora chepadera chikora chemadhodha nendombi chikora chakanaka ngekuti chinobaadetsera kuti munthu uwewo nebasa rako kana munthu waane basa rako auzonyanyi kunese anthu weirarama muupenyu.

Munofundirwa ngevana munofanira kunge makahlamburuka makati hwee mwechipinde mututu wakawanda ngendaa yekuti vantu ava vaakukura vakuda kuziye kuti vantu kana vakaswera vasina kugeza vanonuhwa maningi saka mbepo ikapinda nemututu zvinodetsera.

Muzvikora umwo, vana vanofane kufundire mabasa evanozoda kuita muupenyu, ngendaa yekuti azvinakidzi kuti munthu unoziya masvomhu, kana kuti kuziye chiyungu maningi, asi kana nguwa yakwana yekuti Akira araramise mphuri aakoni, uyewo kuti munthu unozokura anezvirwere asingakoni kuzvidziirira.

Kweshe kweshe kunofundiwa zviro zvakanaka yaambo kuti vantu vashandise zvinoshandisa zvechiyungu zvemazuwa anaye izvi zvakasangana nemangombiyuta nezvimweni zvinojeka zvinooneka zvakanaka zvekuti auchanyori pachidziro muntu unenge ozviningirira ega zvakanyorwa pamushini.

Ana mu zvikora ngava funde zve mabasa e maoko ngekuti umweni aka tame mushando unokone kosonere antu hembe dzawo dzaka tatuka mu makanyi umweni aka tama mushango unokone kuvake matereti ne mbatso dzakafa.

Zviro izvi zvinohambidzana, chikora chevasikana nevakomana ati ibvei zera nechimweni chikora chentombi nemadhodha chedera zvinohambidzana ngendaa yekuti zviro zveshe zvinofundwa zvinozoende kowedzerwa panofundirwe mabasa ekuita.

Eya madhodha tinofana kufundisa vana mabasa emaoko ngenyaya yekuti takaona vantu vakafunda maningi veifunda zviro zvisina kuita saka vantu ivavo varikungotenderera mumapato umu avana chekuita asi kudai vakafundira mabasa emaoko vane chekuita.

Zvikora zvepadera zvinofundirwa mabasa zvikurusei zvinofundirwe mabasa ekufe kuita madhokodheya muupenyu vanthu vanosise kuaka zviakwa zvakadzare panohluzirwe mitombo kuitire kuti vana vofunda vabaafunde zviro chaizvo zvavachazosangana nazvo kuzvibhedhleya.

Zvikora zvedera tinoona kuti zvakanyanya kukosha zvinofana kuti vana veshe vatatiche pamusoro pezviro zvakakosha zveupenyu hwavo, kungava zveutano, kozotizve mabasa avanoda kuzoshanda kana vachinge vakure nendaa yekuti azvidetseri kuti vana vangokura vasina chavanoziva.

Zvikora zveasikana naakomana ati kurei zvinoda kuti vantu vachenjerere maningi vanasikana vanasikana vedu vemumakanyiumo van'ora mazuva ano. Umweni ave kutoarairwa ngemare yaanopuwa ngemukomana wake kana ngemadhodha amweni ari muntaraunda

Zvikora ngazvibeurwe zvakawanda, karetu zvikora zveana adoko ndozvaiwanda zvikora zveantu ati ibvei zera anemakore gumi nematatu zveikwira zveiende mberi vaigara kuretu nechikora, vamweni vasaizochipedza umweni waitosarudza kuende Joni eisiya chikora ngekuti kuretu.

Ndau dzeshe dzezvikora zvederayo dzinofundiswa antu, dzakanaka kuti mwana weshe weshe awone mutambo waanotamba. Kungaa kupunhure bhora kana kurumba maningi, zvinoite kuti utano hwavo hugare hwakanaka .Uyewo ,vamweni vantu vane zvipo zvavo zvinozobudikira.

Hazvizi kunaka kuti vantu vangoti pavanopedze gwaro rechinomwe, vaende kotsvaka mabasa Joni. Ngekuti muntu iyena uwowo apana cheanonga eiziya, unofane kuti aende pachikora chepamberi achifundire zvimweni zviro, zvinoita kuti zvimudetsere azoona mabasa emberi iyo.

Zvikora zveshe ngazvibeurwe, zvepashi pashi nezvederayo. Vana vanofana kundokura veienda kuchikora, havafanogumira panjira nekuti mai ha.. vanababa nevana mai vatame mari. Kunyange zvikora zviri kuretu vana ngavatsvake zvekufambisa veienda kuchikora.

Zvikora zvendombi nemadhodha ati ibvei zera aane makore gumi nematatu kuende mberi zvinosise kuti zvinge zviri panzvimbo iri kudhuze nekunogara antu ngekuti vantu ava vati kureyi zvekuti vakarwadziwa ngemumango vanofunge kuti kuchikora andichadi kuenda.

Zvikora zve derayo azvidi kuti vantu vagare pashi vantu vanosise kugara pakanaka pekuti vakone kunyora zvino erengeka zvino onekwa ngekuti kana musina zvekugara zviya vantu ngava detserwe nge ndaraunda kune vantu vano tsetsa mukati umu ngava tsetse zvikongwana.

Ngezvekuti vantu vandofunda mumabuya mwona muzvikora veindofunda zvemumabhuku zvavasina kuziya kwazvakabva .Vana vanofana kufunda zvavanorarama zvakadayi ngeutano hwawo .Vana vanofana kufunda kuti vanodzivirira sei zvirwere zvirikuteshera zvirikunetsa.

Kuchikora kwakanaka kunofana kuendwa. Vana avafani kugara vasingafundi mumabuya mweshe umwo. Ngekuti kunyangwe mari iri Shoma, zvikora zvedu kudai zvaimboedzawo kudzasira wo mare dzezvikora. Ngekuti dzikadaro vantu veshe vanoenda kuchikora.

Nhai dzashe dzinofundiswe ana ekuzvikora zvederayo zvakasiyana nendau dzinofundiswe ana ezvikora zvepashi , ngendaya yekuti ndau idzi dzinofanire kunge dzakahlamburuka .Dzinofanire kunge dzine zviakwa zvimweni zvinenge zvakatonaka zvekuti vana vanoitire masaramusi awo ese aanode kuona mukati mwezvekutaticha .

Vantu veifunda havafani kufunde veigume gwaro rechinomwe. Vanofanira kuramba veienda kusvikira zviro zvanaka. Vanofane kusvika pavanofunda kuti vakufunda mabasa eupenyu hwavo. Zvikora zvepadera zvemakore anotangira pagumi nematatu kuenda mberi. Vantu vanofana kunyanya kukurudzira kufunda.

Zvikora zveshe zvepadera zvinosise kubeurwa, asi zvinofane kunge zvakachengetedzwa ngeruzhowa. Rushosha rwunenge rweiite kuti vana veasikana vagare vari mukati ,vasandobuda-buda, ngekuti ana easikana anonese kuchengeta pari pachikora zviya.

Zvikora zveshe zvepashi nezvepadera vana vanosisa kuendeswa kuzvikora muntaraunda, Azvina ndaa kuti zvikora zvakhona zviri kure zvakadini. Vana ngavatsvakirwe zvekufamba nazvo kuti vagume kuchikora ngendaa yekuti umweni mwana unotozoreke kuenda kuchikoro kwacho ngendaa yekuti mumango wacho unenge wakareba.

Zvikora hazvingodi kungofundwa vana veigumire pashi vanofanira kukwira veindofunda ngekuti nguva yaunotambisa pamwana inguva inotorashika mwana anofanira kuramba eyienda kuchikora kuguma ava kutofundira mabasa epadera zvsiyana nekugara mumizi eyifudze mombe nembudzi.

Hazvina kunaka kuti nyika itame zvikora zvedera zvendondombi nemadhodha. Ndombi nemadhodha dzinosise kufunda kuitire kuti dzigadzire hwaro hweupenyu hwevana vadzo, ngekuti baba asina mare anoonekwa sechiro chisina basa namai asinawo mare vana avaaremekedzi.

Zvese zvibhedhlera zvakanakira pakuti kana veifunda avachanyanyi kunyorerwa pazvidziro nevadzidzisi vakushandisa zvimweni zvinojeka zvinonyorwa zvakaoneka zvakaumburudzwa ngevayungu. Zvirozvo zvinoita kuti vanhu vanyase kuona zvavarikuverenga zvakasiyana nezvekare zvekuti painyorwa ngerunyorwa rerunyoro rwavasingaoni.

Muzvikora munofundivamo vantu vanofanire kunge vane pekugara pakanaka, nepekunyorera pakanaka. Kuti akasire kupedza mabasa anenge apuwa ngeanofundisa, Zvinoite kuti basa riite nyore kumufundi nemufundisi.

Kuzvikora zveantu akuru kunoti nesei ngekuti ukagare mweunogara unokwanisa kutogara nemwamuna kana kugara nemukadzi .Akuna zvakanyanye kuwanda kuringirwa kuti muntu wazorarama sei ngendaa yekuti azhinji acho anenge aantu akuru asiyana neana adoko anode kukhaimwa.

Ngekuti mundu andofunda ozoguma kubhuya chiyungu maningi kana kuti unofana kunge kukona mashomu zvakanaka kukona chibalo akusiko kunounza mare pamuzi saka mundu unofana kuenda kuchikora chemberi ofundira mabasa ekuti azouyisa mare pamuzi.

Kuzvikora kunosiyana, kune zvikora zvepashi-pashi ,kwozoite zvikora zvepadera, kwozoitawo zvikora zvepadera-dera zvinofundwa ngeantu anofundire mabasa. Vantu vacho vanofunda veigara pamwepo. Zvakakosha kuti vantuwo vaziye utsanana hwakanaka, ngendaa yekuti vanozopeisira vatapurirana zvirwere.

Zvendombi nemadhodha zvavantu vakura vabva zera zvinofanire kunge zvakati siyanei nezvikorazvaana adoko muchini irimwo inofanira kunge yakasiyana neyeana adoko ngendaya yekuti azvinaki kuti muntu wakura aneseke ngekuona zvakanyorwa pachidziro .

Nyika kuti ibudirire inofane kunge ine zvikora zvedera. Zvikora zvinotatichwa mabasa anoda kuitwa muntaraunda. Ungaa muntu unode kuite dhokodheya ,kana kuti unode kuaka, kana kuti unode kushande basa riri raanoshanda, zvikorazvo zvinofana kunga zvagara zvine vantu vanodzidzise mabasa zvemene.

Zvakosha eya asimabasa aya anofanira kuti kana vaafundira vombotarisa kuti kana ndafundira mabasa aya nduruda kuzoshande pari. Ngekuti ukashandira kufundire basa rekuti uzoende koshandire imweni kambani unoona kambani iyani yakavharwa vozodini.

Madhodha nendombi zvekutatiche mabasa evanode kuzoita muupenyu. Zvikora zvakahlamburuka asi azvina mitemo yakafanana nemitemo iri pazvikora zveana adoko, ngendaa yekuti muntu unokone kutogara nemwanuna ari kona kuchikora kona iyoyo.

Kweshe kweshe kuno fundwa nge ana akakura kuno dakadza ngekuti kuno sangane antu aka siyana siyana vamweni vantu veyi fundeyo vanode kuti vaongororwe ne vabereki zvikuru sei ndombi ngenda yekuti ndombi dzinenge dzeida mari zvino budikidza ne amweni adzo ane mari saka chihure chinowandisa.

Kuenda kuchikora kwakanaka asi kuti akudi kungogumira munjira vanthu vanofana kuende kuzvikora kusvika vagume kuzvikora zvedera zvekutaticha mabasa ngendaa yekuti nyika yedu kuti ibudirire vanthu vakawanda vanofanira kunge vane basa ravanoziya izvi zvinoite kuti kana vakasapinda basa kune amweni mapandiko vanokwanisa kutotange mabasa avo vega.

Kudada ngenyika yedu ngekuti ukaningire zviakwa zviriyo zvakanaka kuzvikora zvederayo unobawona kuti nyika iyi yode kubudirira izvi zvinoite kuti zvitidetserewo kuona kuti takanangepi neupenyu uye nyika yedu ichabudirira kugume pakadini nekuti zvinobadakadza.

Vana vanosise kuramba veifunda kusvikira vakutanga kukone kudzishandira. Azvidi kugara neana kuti mwana andopedza chikora chepamberi kwakutomusiya oenda joni asina basa rafundira. Vamweni vanobva kunoku veitoziya zvekuita asi kuti ngekuti avana kufundiswa voite mabasa anorwadza.

Zvikora zvederayo zvakanakira kuti zvinode kuti vantu vatatiche mabasa avanoda kuita chinondodakadza ngechekuti vantu vanenge veitaticha zvikora zvederaiyo vanenge veigara pandau pacho kana vagara pandau pacho vanode kuti vagare vaneutsanana ngekuti zvirwere zvino tapudzirwa.

Zvikora zveanhu akuru zvedera iyo zvinosise kuti zvigare zviri padhuze nedhorobha ngendaya yekuti vanhu vakawanda vanenge veyide kotenga zvinhu zvakawanda zvinoshandiswa zvakadayi ngemicheka yekundosona zvakadai zveshe zvinoda koningirwa ngemadhokotera.

Ngavaende kuzvikora zvedera iyo, zvikora zvedera azvisi zvekutambe ndizvo ngendaa yekuti vantu ivavo avachanyanyi kufundiswa maningi asi uti vakunyanya kufunde vega izvi zvinoite kuti muntu akone kuzopedze matambudziko aanosangana nawo muupenyu eikura.

Zvikora zvedera zvendombi nemajaha abva zera nana mai nana baba zvinofanira kuti zvibeurwe. Vantu vanofanira kuti vafunde munyika medu. Izvi zvinoita kuti nyika yedu ive neramangwana rakajeka uye vantu vakabudirira vane mari.

Zvekufundwa izvi azvifani kufundwa mabhuku chete vantu vanofana kufunda veiongirora zviro maitirwo asvo zvakafana nekuti muntu unoda kufundira kuzoita dhokodheya unifana kufundira zviro zvakawanda zvinozomudetsera unofana kupota eibata mutombo eiona inoshanda sei.

Azvizi kunaka kuti muntu aende kuchikora, aende kuchikora chederayo ogume derayo, ofunda, ofunda otadza kuzoende kotsvake basa. Chikoro chaakafunda chiyani achizoshandi nekuti chandofanana nemuntu usina kuende kuchikora ngekuti haana basa, unotoitwa muntu usina maturo.

Kweshe kuzvikora zvederayo iyo zvikora zvepadera zvinofundirwe mabasa vantu vanosangana vemarudzi akasiyana siyana vanokokorodzeka nyika yeshe pasi rose nevanobve kune dzimweni nyika vanouyawo kunosangana nawo zvinotoita kuti vamweni vaonane nivadiwa vavo mukati mona.